Aanafalama yomoshilongo shetu Namibia onkene natango okusikilila iilya yawo miigadhi nenge iilya yawo piipale ohaye keyi siikilila miigadhi.

Aanafaalama mbono haya munu noohi, ohaya eta po omikalo odhindji mokutekula oohi, ano ohaya landa uundama owundji moka yena okulundululila oohi, uuna ondama yimwe yakaka yo ya tembudhe oohi yatule mondama onkwawo manga taya kohi nenge taya yogo okandama kamwe.

Momagumbo getu gomiti otu na mo oongombe, shaashi Aawambo oya simaneka oongombe noonkondo. Moongombe ohatu mono mo omahini, onyama noshowo oongombe odho hatu longitha piituthi yomaludhi nomaludhi.

Aanafaalama mboka haya munu noohi ohaya ende nokutalela po omahala gaanafaalama ooyakwawo mboka haya munu noohi, opo ya vule oku imonena ko uunongo nenge ya vule oku ipa omayele mokutekula oohi.

Onduli oyo odhinamwenyo shimwe shoka oshiwanawa na ohashi hili aatalelipo moshilongo. Onduli oyina othingo ondendeka nosho wo omagulu omale, na ohayi adhika wo mEtosha.

Ano momahala ogendji muuyuni iinima ya yooloka .MoNamibia omuna ombuga moka evi lyombuga sha thika pamwe nomeya gomefuta.

Aaanafaalama ohaye eta po omikalo odhindji oku kuna iimeno yawo ,iimeno mbyoka ihayi vulu oku dhengwa koonte dhetango ohayi ningile nenge ohayeyi tula mohala moka ihamu monika naanaa oonte odhindji dhe tango.

Mo Namibia otuna mo iinamwenyo pomaludhi ga yooloka. Omuna iinamwenyo iikwamawawa, iikwamakaha niikwamakondo. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo yeye ye yi tale moshilongo shetu.

Omahala ngoka hageya oku talelwapo kaatalelipo mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili ogo omahala gamwe haga kala ga tungwa nawa go oga ningwa nawa ga ningilwa opo aatalelipo ya hokwepo po mahala mpoka yo ya galuke oshikando tashi landula.

Sho uuyuni tawu ende wu uka komeho, naanafaalama oyeli taya longitha omikalo dhopautekinolondji, dhoku kuna iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha omashina, oku teya nenge oku likola shoka ya kuna.

Onkanga oyo oshikwamawawa shimwe shoka shina onyama ontoye. Oonkanga ohadhi adhika momithitu, nadhimwe ohadhi adhika momagumbo onga iitekulwanamwenyo.

Aatalelipo oyendji oha yeya mo Namibia haye ya oku talelapo ombuga yetu ya Namibia. Mombuga ito adhamo nande omuti gumwe ngaashi moofuka. Shika ohashi etithwa komuloka ngoka ihagu kala gwa gwana nawa.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene ohaya longitha omukalo gokutekela iimeno yawo taya longitha ominino, ano kehe mpoka pena oshimeno. Omunino ngoka hagu kala guna okambuthulu.

Aatalelipo haya zi kiilongo niilongo ohaye ya okutalela po oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha National Park. MEtosha ohamu monika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Aatalelipo ohaye ya nee taye ya taya thaaneke iinamwenyo nokutala sho Etosha lyi li.

Aanafaalama mboka haya munu oohi. Oyena uundama moka haya tekulile oohi. Uundama owundji moka haya topolele oohi shiikololela pomuthika goohi. Okuza kohi onshona sigo okohi onene.

Aanafaalama mboka haya munu oohi . Ohaya landa oonete ndhoka haya topola nadho mokati kuundama opo ya vule oku topola oohi okuza koohi oonshona sigo okoohi oonene.

Aantu oyendji MoNamibia unene aawambo oyeli ya simaneka omuthigululwakalo, natango oyo yeli haya zala iikutu yopamu thigululwakalo noku longitha iinima, mbyoka yakala hayi longithwa koo kuku.

Aanafaalama mboka haya munu noohi uuna ya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha oku kwatwa mo, ohaye dhi kwata momeya, etaye kedhi landitha opo ya shiwe yi imonene mo iiponda opo yi ilandele iipumbiwa yawo.

Aanafaalama mboka haya munu noohi uuna ya mono oohi dhawo dha koka dha kola nawa nokulandithwa ohaya longitha oonete e taya kwata mo oohi. Yamwe ohaya kalya nadhimwe ohaye ke dhi landitha po yi imonene mo iiyemo.

Ombuga oyo ehala limwe itaa mu vulu oku kala ha mu zi aantu oshoka oha mudhengwa komutenya mo oha muyenye, niimeno ka yimo naana mombuga oha mu adhika uuhwa mboka uufupi shi ikolelela kwaasho kutya oha mukala muna omutenya mo iha mumono omuloka gwa gwana nawa.

Ombuga olyo ehala limwe hali kala nuuhwa uufupi kaawu na nando omafo. Shaampoka wa thikama mombuga oto vulu okumona kokule lela omolwa omuloka ngoka ihagu kala mo niimeno mbyoka ihayi vulu okukala mo.

Epangelo lyoshilongo shetu Namibia onkene lili noku kunkilila aantu opo kaaya tetepo omiti shaashi momiti ohatu monomo omawuwanawa ogendji. Momiti omo hatu mono omuzile mo omo hatu kutha ombepo yoku fudhilamo.

Sho uuyuni tawu ende wu uka komesho niinima otayi ende tayi lunduluka. Aantu yamwe ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo noyamwe ohaya longitha uushina mboka walongwa wuna omatemo.

Ombuga oyo ehala limwe moka ihamu mene omiti odhindji, molwashoka kamuna omeya omawanawa.

Aantu yamwe oyeli haningi ongala , oongala dhika oha tu dhilongitha pituthi ngashi iituthi yomanyanyu niituthi yomaluhodhi oku pathana.

Omukadhona ngele akoko nokwaadha pethimbo lyokumona omumati nenge lyokuvala okanona. Aakuluntu ye ohamu fala koshidhano shoka hashi ithanwa olufuko opo akamone omumati nenge okanona.

Iilumbu oya ndulukapo uushina womaludhi gayolokathana goku longekidha evi, omuntu ngele ahala oku etapo oshikunino she.

Mombuga omo mwa talika hamu kala mwa pupyala noonkondo noihamu mono omuloka gwa gwana nawa. Shoka otoshi imonene komiti ndhoka dhi li mo nenge kiihwa mbyoka yi li mo. Ihamu kala nando omiti dhi na omafo ogendji, oshoka ohamu kala mwa pupyala mo ihamu mono omuloka nawa.

Uuyuni sho tawu ende tawuhumo komeho, aanafaalama oyendji ihaya tegelele we omvula yiloke, oya eta po omikalo dhimwe dhokutekela iimeno yawo haya longitha ominino dhomeya.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohayedhi sile oshimpwiyu esiku kehe, ano ohayedhi pe iikulya noshowo oku tonatela uundama.

Mombuga namo oto adha mo omagumbo. Omagumbo ngano oga tulilwapo sho aatalelipo ha ye ya moshilongo. Omagumbo ngano nago ogeli woo haga nana aatalelipo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, uuna oohi dhawo dhakoko ohaya kutha oonete, e taya kwatamo oohi yekedhi landithepo, opo yiimonene mo iisimpo, yo yavule yekiilandele iipumbiwa yawo.

Mombunga ya Namibia ohamumene iimeno yayoloka, oha mu mene iimeno yoludhi lwayoloka iimeno mbyoka ihayimene mofuka, oha mu mene wo iimeno mbyoka hayithanwa o!nxala dhoka hadhi tula ko iiyimati hayithanwa n!xala fruit .

Aanafaalama mboka haya lingo niinima yomomapya oywhole okukuna iikwamboga mono mwakwatelwa oocabage, oospinach, oonyanga nomatama.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohayedhi sile oshimpwiyu esiku kehe, hayedhi pelemo iikulya noshowo ohaya opaleke uundama woohi.

Mombuga yaNamibia omuna iimeno oyindji. Iimeno mbika ohayi mene mombuga shaashoka, ohayi vulu okukala ethimbo ele inayi mona omeya, molwa omafa gawo nomolwa omidhi dhawo dhoka hadhi vulu okupungula omeya uule wethimbo.

AaNamibia oyendji unene tuu aawambo oyeli ya simaneka omuthigululwakalo gwaawambo, Ano oyeli natango haya tula iikulya yawo momatiti . omatiti ogo iikwatelwa yimwe yalongwa mevi .

Monale aantu okwa li haya longitha iinamwenyo okupulula omapya gawo. Mopayife ngeyi uuyuni sho tawu ende wa huma komeho aantu ohaya longitha omambakumbaku. Uuna omvula ya loko oto mono omambakumbaku komagumbo gokomikunda.

Aanafalama yoohi oyena omikalo odhindji oku tekula oohi dhawo. Ano oha topola oohi shi ikolelela pamuthika gwadho. Shika oha shi etithwa shaashi oohi onshona itadhi vulu oku kala mumwe noohi oonene. Shaashi oohi oonene otadhi ningi dhilyepo oohi dhoka oshona.

Nande uuyuni owu ende wa huma komeho aawambo oyendji oyeli natango ya simaneka omithigululwakalo gwayo . Moku landitha iikulya mbyoka yakala hayi ningwa kookuku. Iikulya ongaashi oomboga nosho tuu.

Aanafaalama oyena omikalo dhi ili nodhi ili. Yamwe ohaya longitha ominino mokutekela iimeno ano haa spaita nenge haa sipeleya iimeno yawo. Omanga yamwe ohaya longitha ominino ndhoka haa ningi oombululu opo omeya ga andjakane niikunino yawo ayihe.

Mongaashingeyi sho uuyuni wu li tawu humu komeho, aanafaalama mboka haya kunu iimeno ihaya tegelele we omvula yiloke, ohaya longitha ominino dhomeya opo ya shiwe oku tekela iimeno yawo.

Uuyuni sho tawu ende wa uka komesho , aanafalama oyendji ihaya tegelele we omvula yiloke opo yakune iimeno yawo, oha longitha ominino dhomeya oku tekela iimeno yawo.

Okumuna oohi shimwe ashike nokumuna iinamwenyo yimwe yiili, noohi ohadhi pewa okulya niikulya hayi lwandwa koositola.

Momakuti moka mwathita nomuna omiiti omileleka dha ziza, oha mu kala muna uundjila mbaka uleleka mboka hawu endwa kaantu okuza kehala limwe yuuka kekwawo. Uundila mbuka ohawu kala po ethimbo.

Omvula shampa ya loko koombinga dhomagumbo gokomikunda, omambakumbaku ogo haga longithwa kaantu oku pulula omapya gawo, e taya kunu iikonomwa yawo opo ya vule oku imonenamo sha.

Omuntu ngele owasa ondjala oto vulu okuya komahala hoka haku landithwa iikulya, omahala ngaka ohatu ga ithana oorestaurant hoka tovulu oku pula wupewe ongalamwithi ya shiteni nokamboga pooha noshowo ondjuhwa yopashiwambo.

Omambakumbaku ogeli pomaludhi ga yooloka noshayela kutya omambakumbaku ogivule opena omambakumbaku ngoka haga pulula noku kuna nokuteya.

Omahala ngoka ganika omakuti mono hamu talelwapo kaatalelipo omuna omandhindhiliko nenge uukuti mboka wu ulika oondjila moka aatalelipo yena oku enda, oshoka itaya vulu oku enda kehe pamwe otaya vulu yakanenemo.

Epangelo lyoshilongo shetu olyili nokukunkilila aantu inaya mbugaleka we, shika ohashi etithwa kokutya ehala olya pumbwa okukwatela po omiti shaashi momiti ohatu monomo omufudho ngoka hatu fudhile mo.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi, shaashi oohi oyo olumuno lumwe oluwanawa. Oohi ohadhi endelele okutana no hadhi eta oshimaliwa oshindji mondjato.

Aanafalama oyendji oyi ilonga okutekula iinamwenyo. Iinamwenyo mbyoka yomEtosha, yomomagumbo nakehe shilwe.

Aanafalama oyendji oye na omikalo dhayooloka dhoku tekela iimeno yawo. Oha ya longitha ominino dhomeya dhoka haya longitha oku tekela iimeno. Iha ya tegelele we omvula yi ka tameke.

Aanafaalama mboka ha ya tekula oohi, oha ya landa uundama wi ili no wi ili opo yatopole oohi dhawo shi ikolelela pomuthika gwoohi.

Opo wu ninge omunafaalama goohi owu n aokukala wa ya nenge we endithwa po koshiputudhilo shontumba nenge we endithwa po komuntu ngoka e na owino mokumuna oohi, oshoka oohi ohadhi pula ethimbo ele oku uvika ko inashi fa iinamwenyo yimwe yi li po.

Shi uuyuni wu uka komeho nomukalo gwaanafaalama otagu ende gu ende gu uka komeho . Aanafaalama payife oyena momahala moka haya tula iimeno yawo ano haya tekele pamukalo gwi ili itaya tegelele we omvula yiloke.

Ano omahala goondundu ogo omahala gamwe geholike okutalelwapo kaatalelipo miilongo yi ili noyi ili ano aatalelipo oyehole okuya miilongo yeye yatale oondundu nkene dhilipo.

Etosha lya Namibia olyo ehala limwe lyikalekelwa lyina iinamwenyo moshilongo Namibia, metosha ohamu adhika iimeno yomaludhi ngili nongili hamwadhika Iinamwenyo iikwamakaha, iikwamakondo nikwamawawa.

Ha Iimeno ayihe hayi mene miilongo niilongo shoka ota shi ku ulikile sho aatalelipo haya zi kiilongo yimwe ta yeya moshilongo shetu oku tala iimeno mbyono yamene mOmbuga. Iimeno mbika ha yimene mOmbuga oyo iimeno ihaa yi kala unene yina omafo oshaa shoka oyaningila molwa nenge yashitilwa molwa omutenya ngoka ha gukala guli mombuga.

Aatalelipo oha ye ya moshilongo shetu Namibia, ano ha ye ya okutalelapo omahala gi ili nogi ili, unene omahala ngoka goondundu hoka ano taku monika nawa.

Oohi odhili dhasimana momazimo nomo malutu getu tseyene. Oohi ohadhitu etele iiyemo momazimo uuna hamu tekula oohi ,oohi odhina uundjolowele mboka wapumbiwa komalutu getu.

Aatalelipo oyendji oha yeya moNamibia oku tala eshito moombuga, moondundu noshowo omahala ngoka ga gamenwa. Omamanya gamwe oga shangwa kaantu mboka yaliko nale ha ithanwa aakwangala.

Komahala gamwe ngoka geli koondundu okwa kala haku kala aantu muuyuni wonale. Aantu mbano oya kala oko haya zi komahala ngoka. Noyamwe oko ya sile noyamwe oko ya ningilwa oombila dhawo.

Aantu oyendji oyeli yahokwa moku tekula oohi, shaashi oohi odho iinamwenyo yimwe hayi vulu okuvala oohi odhindji poshikando, nohadhi vulu oku eta iiyemo.

Uuna aanafaalama ya kuna iimeno yawo. Ohaya longitha omikalo odhindji dhoku tekela iimeno uuna omvula ya hulitha okuloka nenge kaakuna omuloka nawa.

Moondundu ito adhamo owala omamanya ogo ageke, ihe kombanda yoondundu hoka ohaku kala kwa mena omiti nosho wo omwiidhi. Ohapu kala wo puna uundama womeya.

Aantu ohaa longitha oonete okukwata oohi. Pamukalo nguka go kukwata oohi ohaye kedhi landitha yii monenemo sha sho mondjato.

Aantu mboka haya munu oongombe ngele taye dhipe iikulya kehe ongombe ohayi kala yili mokakololo kawo yeta ko owala omutse.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oongombe . Yamwe po ohaye dhi landithapo kongeshefa ndjoka hayi ithanwa Meatco , ndjoka yili hayi eta onyama koshigwana.

Etosha lya Namibia olyo ehala limwe hali talelapo kaantu oyendji hazi kiilongo yili, aantu mbono oha yeya oku talelapo ehala ndoka shashi olina Iinamwenyo oyindji mbyoka kayili kiilongo yayo sho osho hashiyetitha yeye yatalelepo moshilongo shetu.

Aanafalama oyendji oyena oongombe ano haya tekula oongombe. Moongombe ohatu monomo iinima oyindji ngaashi iikatha yoongombe, oonyama nenge omahini ano ongombe oshinima shimwe shasimana.

Okutekula oondjuhwa osho oshinima shimwe sha simana. Oondjuhwa olumuno oluwanawa, oshoka ohadhi endelele dho ohadhi eta oshimaliwa. Oondjuhwa oombwanawa okutekulwa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yi ili noyi ili moofaalama dhawo. Ano ope na iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji, oshoka ota yi si po. Onkene aanafaalama oye ya po nomukalo gumwe goku keelela iimeno yawo kaayi pye po komutenya.

Aanafalama mboka haya munu noohi uuna ya tameke nenge ya kwatamo oohi dhawo moondama, oyendji ohaya ka landitha opo ya imonenemo iiyemo ya ilandele iipumbiwa yawo, nenge ya ilandele iikulya yoohi dhomumvo nenge dheteyo ndoka lya landulako.

Aanafalama mboka haya munu noohi ohaya landa oonayilona ndhoka hayedhi longitha okutula muundama wawo moka haya tekulile oohi. Shika ohaye shi ningi momukalo opo omeya ngoka geli moondama inaga pwina mo.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalala kano ga yoolokathana . Lyo tango opo dhi gandje omayi ngoka taga vulu okukalandithwa aantu taya mono iisimpo . Etiyali oondjuhwa ndhika oha dhi vulu oku dhi pagelwa aayenda eta yali.

Aanafaalama mbono, mboka haya munu noohi nenge haya tekula oohi, shampa oohi dhawo dha koko ohaye dhi kwata mo moondama noonete, opo ya vule yeke dhi landithe nenge ya ka lye shoka ya kala taya tekula ethimbo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi uuna oohi dhawo dha koko, ohaye dhi kwatamo moondama dhawo, etaye kedhi landitha po. Dhimwe ohaya kalya, dho dhimwe oha yekedhi landitha po, yiimonene iiyemo.

Oshimeno hashi ithanwa Welwitschia mirabilis osho oshimeno shoka hashi mene mombuga owala. Oshimeno shika ohashi vulu oku hupa uule wethimbo inaashi mona nande omeya, sho ohashi vulu oku kala momahala ngoka gena omutenya, omolwa omidhi dhasho ndhoka dhaya muule.

Aanafaalama ohaya e ta po omikalo odhindji ano ngaashi methano muka otamu ulike omuntu nkene e na okudhinda omeya a tekule oohi dhe.

Aanafaalama mboka ye na sha iisimpo mondjato ohaya kala ye na omashina gawo gokukokeka iimeno, ano ihaya kunu we iimeno yawo ya yoolokathana momavi, ihe iimeno mbika ohayi kokekwa komashina.

Aatalelipo ohaye ya moshilongo shetu ye ye ya tale omahala gi ili nogi ili. Unene aatalelipo ohaya talele po omahala ngoka goondundu. Oye hole okutala oondundu shi dhi li po neshito shi li li.

Opu na uudhila wumwe mboka hawu li omayoka, hawu kwata omayoka nomakaha gawo oshoka uudhila mboka owa shitwa wu na omakaha omanene oo oge na iipanyala ya honga okudhipaga eyoka.

Aanafaalama mboka ha ya munu oohi, oha ya landa uunete, mboka ha ya longitha opo ya tekule oohi dhawo. Shiikolela pamuthika gwoohi. Okuza koohi ooshona, oohi dhopokati, noohi oonene dhoka ha dhi ithanwa omapombo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi monika nawa omolwa omalwaala gawo. Ongolo oha yi adhika koshikunino shiinamwenyo na oyi na omalwaala gaali olutokele noluludhe.

Aanafalama ohaya longitha omikalo odhindji oku kuna iimeno uunene tuu momapya gawo. Ano aanafalama ohaya longitha omikalo odhindji oku tekela iimeno yawo.

Aanafalama mboka haya munu noohi ohaya ningi oondama dhoohi odhindji ya ningila opo ya topole oohi dhawo shi ikolelela kuunene woohi. Oohi ndhono onshona dhi ikalele, oohi ndhono oonene dhi ikalele, oshoka oohi ndho oonene otadhi ningi dhi lyepo oohi ndho oonshona.

Aanafaalama oha ye ya pamwe uuna ya hala okukundathana shoka yena okuninga po moofaalama dhawo, ano haya ipe omayele nkene yena okuninga.

Oondundu odhili pamaludhi gayooloka, opena oondundu dhoka dhili pomaludhi gomamanya po opena oondundu dhoka dhili pamaludhi gevi dhoka hadhi ithanwa oDune.

Kahenge oye oshimamwenyo shimwe shoka hashi hili aatalelipo moshilongo . Oshimamwenyo shika oshina omakutsi omanene nosho woo olutu lwayo olunene .

Aantu oyendji oha ya zi kilongo yi ili noyi ili, tayeya oku talela po oshilongo shetu Namibia ,ohayeya oku tala nkene neshito lili taya tala kondundu nkene dhili po.

Pomahala mpoka hapu ya oku talelwapo kaatalelipo mombuga nenge mokuti. Oto adha mo omagumbo gamwe ga ningwa nawa moka hamu lala aatalelipo. Shika ohashi etitha opo shi nane aatalelipo yeye moshikando tashi landula.

Uuna to ende tozi kowambo wasinda kuushimba nenge tozi kuushimba wuuka kowambo, mondjila ndjoka shampa wapiti oshivelo sha nam'tuni omo to adha oondundu dhiilondathana, uunene ngaa sha ino dhi mona nale, omeho goye ohaga kala ga nyanyukwa okumona oondundu dhika.

Aatalelipo oyendji ohayeya moshilongo shetu hayeya okutalaa ombuga nokutala woo omiti dhokaa dhili mombuga . Shoka iimeno yomoombuga oyo yimwe li yayooloka kiimeno yomokuti, shiikolelela komuloka ngoka ihaagukala gwagwana nawa mombuga.

Aanafaalama mboka haya munu noohi ohaya ningi oondama dhawo, moka haya tekulile oohii nongele omeya ga pwine, oha yedhi kwatamo e taye kedhi landitha. Yamwe ohaya kalya, yamwe ohaye kedhi landitha yi imonene mo iiyemo yawo.

Etosha lya Namibia olyo ehala limwe hali talelwapo kaatalelipo ta yazi kondje yiilongo. Metosha lya Namibia ohamu monika iinamwenyo ya yooloka, mo omuna woo noondundu.

Komagumbo getu gomiti, otuna ko uushisha. Uushisha owo wumwe mbuno hatu pungula iilya yetu komagumbo gomiti, uuna twa teya.

Aantu oyendji ihaya longo we nuudhigu sho uuyuni wuka komeho nomashina ogendji otaga longwa. Aantu mopayife ngeyi ihaya fulu we omalambo noonyala ohaya longitha uushina mboka wa longwa okufula omalambo opo yavule okutsikamo iimeno yawo.

Aatalelipo oyendji ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili haye ya okutalela po Etosha lyaNamibia. MEtosha ohamu adhika iinamwenyo oyindji mbyoka hayi nana aatalelipo.

Evi ndyoka lili poyima puna oondundu ihali kala Nana lyuudha omiti. Shika ohasheetithwa komuloka ngoka ihaagukala gwagwana nawa. Kombinga hono hakukala kuna oondundu shaashi ohakukala kuna omamanya ogendji.

Aanafaalama mboka haamunu noohi uuna yamono kutya oohi dhawo odha koka nodha thika pethimbo lyokulandithwa ohaye dhi kwatamo nnonete eetaye kedhi landithapo yiimonenemo iisimpo yodhimwe taakalya.

Ombuga oyo ehala limwe ihaali kala nomiti odhindji. Ano mombuga ohamu adhikwa wala omiti dhomano, nuuhwa uuhupi osho wo oondundu nenge omamanya. Shoka ohashi etithwa komuloka ngoka ihaagu kala mo unene.

Aatalelipo oyendji ohaya zi kiilongo yayooloka yiili noyiili ha yeya okutalelapo oshilongo shetu Namibia . Oyendji ohaya nanwa ketalelepo nenge keholokepo lyoondudu dhoka dhili moshilongo shetu unene kombinga yokombuga.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka shina ombili. Ondjamba oha yi adhika woo koshikunino shiinamwenyo , hoka haku ithanwa kEtosha. Ohayi adhika woo piishindalongo mbyoka yili popepi naNamibia.

Aanafalama mboka haya munu noohi ohaa landa uunete mboka woku topola oohi dhawo opo ya shiwe yedhi yoolole nenge yedhi kwatemo una taye kedhi landitha po.

Aanafaalama mboka haya munu noohi ohaya longitha uunete mokutopola oondama dhawo, shika ohashiya kwathele opo yatopole oohi okuza koohi ooshona noohi oonene opo dhi ikalele.

Aatalelipo oyendji ohaye ya okutalela po oshilongo shetu yaza kiilongo yi ili noyi ili omolwa uuwanawa wuushitwe wuli moNamibia unene nga koondundu noshowo omwiidhi ngoka guli mo hagu kala gwa mena koondundu.

Aanafaalama mboka haamunu noohi uuna oohi dhawo dhakoko ohaye dhi kwatamo etayeke dhi landithapo yashiwe yekiimonenemo iisimpo yekiilandele iipumbiwa yawo nenge yakalande iikulya yoohi dhawo.

Kehe oshilongo oshina omahala ngoka ga nuninwa aatalelipo. Omahala ngoka omahala gamwe gelipo ga tungwa nawa geli moondundu, moofuka nomeembuga. Omahala ngaka omahala gamwe ga tungwa nawa opo ga nane aatalelipo mboka yeya oku talelapo moshilongo.

Etosha lyaNamibia oli li ehala limwe lyiinamwenyo. Olyo hali talelwa po dhingi kaatalelipo moshilongo shetu Namibia. MEtosha ohamu adhika iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo iikwamakondo, iikwamawawa noshowo omahala ogendji ngoka ge li mo.

Oohi ohadhi kala dhi li momaludhi nomalwaala gayoolokathana. Opuna omaludhi oontiligane, oohi dhoka oontokele nadhimwe dhoka dhina olwaala olu luudhe.

Ngele omvula yaloko lyo nevi lya tuta nawa opo tomono omambakumbaku taga pulula momapya, opo aantu yavule okwii kunina iimeno yawo, yo ya kateye yiimonenemo iipalutha.

Monale aantu okwali haya longitha iinamwenyo ngaashi oondoongi noongombe opo ya vule okulongekidha omavi gawo opo ya vule okukuna. Ethimbo sho lya humu komeho aantu oyendji ihaya longitha naanaa iimuna ihe ohaya longitha omambakumbaku.

Pomahala ngoka hage ya okutalelwapo kaakwiilongo omahala gamwe ga ninga nawa, oto adha omagumbo gamwe ga tungwa moombuga, gamwe oga tungwa momakuti, na gamwe oga tungwa momeya.

Haluhe aanafalama hatenge oku likolamosha mwashoka tamunu nenge takunu, aanafalama mboka unene nga mbano hamunu noohii ngele ahethi ngele ihashendje omeya nenge ihayongo uundama mboka hatekulile oohii, oohii oha dhivulu okusa kombakiteli dhono dhili momeya maka.

Aatalelipo oyendji ohayeya mosilongo shetu hayeya okutala komahala ngoka gena iinamwenyo nenge omahala ngoka ganika ombuga nenge koondundu.

Muuyuni wanakanena onkene ngaa natango aantu yamwe unene tuu aawambo taya tsikile noku dhika omagumbo gawo niiti. Ano omagumbo giiti ogamwe ngoka ga simana momuthigululwakalo gwaawambo.

Aanafalama ohaya munu iimeno ya yoolokathana nenge tu tye iihulunde ya ya yoolokathana. Yamwe ohaya munu omatama, yamwe ohaya munu oomboga dho pashinanena nosho tuu.

Sho epangelo lya Namibia lyetapo opango opo aantu inatetawe omiti oshoka omiti odho dha simana mo momiti ohatumonomo omufudho ngoka hatufudha.

Ano omahala ngoka haga talelwapo kaakwiilingo nenge kaatalelipo ogo omahala gamwe ngoka giikalekelwa gena oondunda dhalongwa nawa, opo wo nande aatalelipo ye ya pehala mpoka oyena ohokwe yoku kalapo omolwa omalukalwa ngoka geli po galongwa nawa.

Uuna omvula ya loko, aanafalama oyendji ohaya kutha omambakumbaku gawo, taya tameke okupulula omapya e taya kunu. Ya shuwe ya imonenemo sha momapya gawo. Nenge ya shuwe okupalutha aanegumbo yawo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi monika nawa, omolwa omalwaala ngoka geli gaali geli kolutu lwasho. Olwaala ndoka olutokele nolwaala oluluudhe.

Shampa wadha omvula yaloka nawa moshilongo aanafalama mboka haya munu nenge hakunu iikunomwa yawo otwadha omapya gawo gamena nawa no tashulike kutya omuvo ngoka otaya kakala yena oshiteya oshiwanawa.

Oongombe dhoka dhina omalwala omatokele noomaludhe , Odho oongombe dhimwe dhi holike kaanafalama mboka ha munu niimuna oshoka oongombe dhika ohadhi kala dhina omahini ogendji dho odho to adh dha thanekwa kupakete mbo hatu landa mositola.

Aanafalama mboka haya hayi iimeno oyena omikalo odhindji dha nkene haya tekele iimeno yawo. Ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo uuna omvula yasheka nenge kaakuna omuloka gwa gwana nawa.

Omuntu ngele okuna oshikunino she oshinene ihalongitha we omukalo ngoka gomayemele okutekela iimeno ye , ohalongitha omukalo gomunino dhoka hadhi kala dhataakana moshikunino omuntu eta tekele iimeno ye.

Aantu oyendji oyi ilongela iinima yi ili noyi ili. Opuna aantu mbono yamwe yi ilongela okuvalitha iinamwenyo, kutya okuvalitha iikombo, oongombe, nenge okuvalitha oohi.

Mombuga omuna oondundu onene oshowo ohadhi kala odhindji. Oondundu odha thikamapo nenge odha nigwapo momamanya nadhimwe odha nigwapo momavi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi uuna taya topola oohi dhawo. Ohaya longitha oonete oku kwata mo uuhi mboka uushona yewu itulile noku kwata mo oohi ndhoka oonene yedhi ikalekele.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa oye etapo omukalo goku pa oondjuhwa dhawo iikulya nenge omeya. Ano haya landa uunima mboka hawu landwa moositola woku pa oondjuhwa iikulya nenge omeya.

Uuna aanafaalama mboka haya kunu oomboga ya teya e taya landitha iinima yawo, oyendji ohaya landitha koositola nenge komahala moka hamu landithilwa iikulya. Ohaya landitha wo iikwamboga yawo opo ya shiwe oku imonena mo oshimaliwa.

Omahala goondundu ogo omahala gamwe aatalelipo yehole oku talelapo moNamibia molwa uuwanawa nemoniko nawa lwondundu ndhoka dhe etwa po kevi lyowala kaishi komamanya.

Kombanda yomamanya mombuga okuna omiti dhoka hadhi vulu okumena momamanya ee tadhi kala dhili mombuga moka ee tadhi kokelemo nonando ihamu mono omuloka gwagwana.

Uuna omvula yahala okuloka ohayi etako iiyemo yasiikilila egulu shika ohashi eta enyanyu enene kaanafaalama shaashola yewete kutya ethimbo lyokutameka iilonga yomomapya lyathika.

Sho uuyuni tawu ende wuuka komeho naanafaalama oya eta po omikalo odhindji dhokumeneka nenge okukuna iimeno moofaalama dhawo, ohaya longitha omashina mokumeneka iimeno.

Aanafalama oyena oondama moka haya tekulile oohi dhatulwa moongundu dhayooloka kusha ohi onene nenge ohi oshona.

Aanafaalama mboka haya munu noohi uuna oohi dhawo dha koko, ohaye dhi kwata e taye kedhi landitha po. Yo yamwe taya kalya shoka ya teya. Oohi odho oshinima shimwe sha simana moNamibia shaashi ohashi eta iiyemo oyindji, noovitamine odhindji odhili moohi unenetuu ngaashi oproteina.

Aanafalama yamwe ohaa munu oohi nongele oohi dhakoko, ohayedhi kwatamo noonete etaye kedhilandithapo yiimonene mo iiyemo nokukiilandela oompumbwe dhawo dhakehe siku.

Omiti odhindji ohadhi gu omafo uuna okwenye kweya, shika ohashi etithwa komutenya ngoka hagukala ko ogundji nayi na ohaguningitha omafo gokomiti gakukute.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yawo yi ili noyi ili nelalakano yahala oku imonena sha shomondjato nenge tashi ya etele iiyemo.

Ombuga oo ehala limwe ita mu vulu oku kala muna omagumbo nenge okukala hamu zi nande aantu . Shika otashi etithwa komutenya ngoka hagu kala mo . Mombuga ihamu meni iimeno, oshoka aantu itaya vulu okukala mo omolwa omutenya nenge itaya vulu okuninga mo omapya gawo omolwa omutenya nomuloka ngoka iha gu kala mo.

Aakwashigwana yetu Aanamibia oyena oopoloyeka dhoohi dhoka hadhiyape iipalutha.

Omahala gokondundu ogo omahala gamwe gashitwa nawa go ogo omahala gamwe hanganana atalelipo mboka hayeya moshilongo shetu, una omvula yaloko komahala huka ohaku mene iimeno sho osho hashetitha atalelipo yeye moshilongo shetu .

Paampito dhimwe mombuga omuuwanawa okukala unene tuu uusiku. Wu li mo wa tala ewangandjo noonyothi sho tadhi tayima mombanda.

Iimeno yomombuga oya yooloka kiimeno yomokuti, oshoka iimeno yomombuga ihayi kala naana Lela yina omafo yafa iimaliwa yomokuti nenge ihayi mene lela yuuka muule omolwa omuloka ngono ihaagu kala guli mo mombuga.

Omatama gamwe geli iikunomwa yomaanafalama. Omatama omawanawa. Ohatu ga longitha momahoka getu.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa, ohaya munu oondjuhwa pamaludhi ga yooloka. Ohaya munu oondjuhwa oontokele, oontiligane, noondjuhwa oonduudhe.

Aanafalama ohaya etapo nengè ohaya totopo omikalo ndhoka yena okulongitha okutekula iimeno yawo uuna omvula ndjoka ka kuna omuloka nawa nenge pethimbo lyokwenye.

Aanafaalama mboka haya munu noohi onkene ha yeya oku talelwapo kaantu yaza kiikondo ya yooloka opo yeye ya tale sho taya tekula oohi dhawo ngele ota yedhi sile oshimpwiyu tuu shagwana nawa.

Komagumbo gomiiti oko to adha iigadhi. Yimwe ohaa ti ano unene uniima mbono ohatu wu longitha oku pungula iilya ngele ya yungulwa okuza piipale.

Aanafalama mboka yena oshinakungwanithwa, nenge yahogolola okumuna oohi ohazi oshipwiyu opo oondama dhawo dhikale dhayogoka ,nenge dhina omeya omanawa noohi oshoka oohi ihadhivulu oku kala momeya gakaka

Aanafalama oyendji ohamunu iikombo noozi, aantu yamwe oha tameke okumuna iikombo noozi sha shoka iikombo noozi oyo iinima yimwe hayitana mbala yo ohayi vala olundji momvula.